Hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diisay aziko issike fegidooni maagrate koophishine isa giddo jorasi deesse isapirsintara naamaca nayti issu issara haasayishe deettisii..

hayssa nuurun beeshe wiikko xeellishe diisa keetti keehi malalesikko izikka tani xeellishe aasi biikko kawo keetta matadisi iza peggenekka wora ga7angisiza gaammo misil qunji dubettiis

hayssan taassi baettize misiley aaziydikko oddu macasi utti shaa deesi iza miiye diida issi mishiriya izoo7echi zoura haasayishe woykko izisi malse mishe dettisi hayssa nuni beiza

Hayssani nuni be ishe diisay aazaeybikko keehi jorasi issife shikidi iss gallassa bonchi diideesi isikka karera uttizanne isa sintan heessu saanida diza daabbonne keehi lophees.

Hayssazi maarara ukkida oytu indoti beetto suna izafeka miyera diiza isinisi huphe baawa izafe katalizi qasse koshe likka issi maassora oyqizanne ayfe banasiro motiza iza hayssa beyettaa.

hayssani issi sohonne issi keetta giddon coras issi dootidi haasayi shideettis izikka haasayi dizo ba aybe giikko paayatetha qofa izappe sintara diza issi adde qobe woottizi xeelli she deettis

Haysa ni ixi sohone ashin maalara uttiza bettesi iza sintanekka dumma dumma paydonkeefi cora gidiza qommo katti diesi izapfe nama gidiza ge azi giikko mangoynne muuse dees.

Hayssani nuni beeshe luussi beetiza keehi paydo cora gidiza sidisi izikka mummora mikko darabese bolla okkibi xaafish diizaasa hayssika awane miikko gaammosonne giddo diiza sohonikko.

daro asati issife gididi dursa duri dideettes ista giddopfeka addeti gammo dunkuza may7oteda qasseka macatikka danco dancuutedanna talaka ba bollaka wothothida ta coo gaada xeellishin ubbatikka duriza dursazi lo7oda

lo'iza pooqezi sinththa baggara beettidii dees qasseka giddonkka haaththi duge wodhdhizazikka lo'izazi exxidi betidii dees lanqerakka issi maakiniya booxa uttoora doyetta ottadus

daro asati issife gididi shiiqetidi eqqutida guye baggarakka na7u janxilati betidideettes janxilata giddoppeka issi nozi toppheha bandara masatiza jantira gidishin qasseka guye baggara oykko addezi karetha oykko teda

heedzdzu asati beetti didettes heedzdzatappeka issi nea maca gidishin qasseka na7atikka adde addetikka bollara duuna bolla maske wothuthiza may7o may7oyssikka ubbatayssikka mala gee baggarakka tophiya bandarayka deees

daro asati issife gididi uttuttida istika may7o may7oy sintha baggara didayti ubbatikka mayo may7o zi mala gidishin qasseka qora bollaka isti wothoy si mala sintha bagganka ababayta istayo uttuttide

daro lo'iza ogeta bolla daro makinati pudinne duge hamithayssi beetti diidees qasseka lanqara kadizayssi lo'loo'ees.o pooqe hexxattidi booththa qabayettida qalameykka beetti diidees ubbataka ta coogata xeellishin ogezikka pooqezikka .

Haysani issi beero giddooni issi adey lo'o maayo maayedi uttiad izikka ba kushe sintan dizaa oyidde bolla woddizi halasateishadettis iza miyeni nam'a baggarakka nam'u na kigissaagiiti muuti bettokkona

hayssani ammano woga qoncise diiza dumma dumma asi issi mala maay7o maay7idi hokki okki xoqu gishin diizane izikka kushen dumma medar diiza lo7iza maay7o maay7ida kushen mita oyqqizay dees

Hayssa nuuni beeshe hoykko xeelishe diiza issi indo kushenni saate wottozanne qasseka mayke oyqada haasayishe dawusu issi dupekka keehi adussako zipeeera diisayazibiqo.

issi macasaya naxala bolla gammo dunguza daamizayssaka wothada qasseka kusha bollaka karetha magarafun oykkada miicade haasa ade dawus qasseka izi lanqenka na7u magarafunetikka izi lanqen uttuse

na7o asati uttuttina na7ata sinthanka dabtarenne waraqateyka deees qasseka naatikka kusha bolla iskirbto oykkotida qasseka sintha baggarakka baynta silkaka woth woththida

hayssa nuunni beishe muussi beettizay aazze giikko nam7u asati beettosona izikka tani coogada qoppishe taasi azinaranne machera basatusona hayssi giikko izi nam7i isso sara qoobe sutish

hayssani asay keehi worgi diizaage beetteesi iza giddolikka diia qeeri woykko maca nayti bootta natala hupheera gattidi maayyagis dusuna hayssikka ammano woga wogan deese

Hayssan tani be7ishe woykko xeellishe dizay aaze giikko issi haatta doonan diiza mitti keehi melizi aysakkonne haatti miyyen dishin keehi melichizi haatta giddon dizaykka miyen dizaykka.

Hayssa nuuni be7ishe woykko xeelishe beettizay aaze giikko issi aazinne baynna issi bessanni oyddu shuchchi dees izapekka nam7i zuqullidi toketti uttizagey nuuni xeelishin beettishe dees.

hayssanni issi cima bitani dizaage bettesi izikka manazire woottidi mombara kareta bolla uttizi kareta sufe maayisinne iza qooronikka qasse dunguza wekke dumma dumma karetanne qasse zo7o mera diiza pooxi dees

Hayssa nuni be ishe weykko zaelishe diisay aazi wiikko nuni zaedishe shi bootta ashsha bolla ichiza nam7on wokka naytinne issi geeshe nay giddon dizaage izasi naamasatiis.

hayssa nuni beeshe diiza aazigikko issi ogi bollara biidi biisha keehi cimmira issi bizannee kushe issi indo serofishen qass keehi hokkide gulbata saroti diiza issi cimaawe beettes

Hayssa nuuni beisho mikkos helish meetizasiya goudi miikko paydo keehi joorakka iza giddonikka coora mayqa nayti afa naa miykko ohoda moikko eala geetetti da moota huphera gatiphachisay dees

hayssa nuunni beyeshe woykko xailishe nuussi beettiza maalara gidikko gammo dure asi dumma dumma maaamaa7idinne toora kushen oygidi huuphanka baalle issidi hayssa nu uttize betishe muussi diisikko

Hayssani nuussi beetizay abe gikko issi indoy tukke achchan uttada tukke shaayishinne iza miyenikka qassi erkapetora sina diiza izaape qasikka qommo baggara abe di giikko jabani diza beettes.

Hayssa nuuni be'ishe woykko xeelishe diizay aaze gikko bolla salo bolla shaari deessi. Izappe garsara haatti maara oyiqqidi gogishine izassikka nam'u baggara diiza aze gikko soppa mittako.

issi naya utta uttada sineta bolla tukki qolade doos qoladeka gede tukketakka xeellawus lanqenka kasan mandijjara kasalekka deiis qasse kama urqoraykka dee7ees iza ooththizayssikka tukezi boxxu tidakka daanees

issi keeththa lenqen issi macasaya naxala bollara may7ada utta uttadus qasseka izi lanqen gaadisteka baazikka deees keeththa zikkata coogaza xeellishin zo7onne dicaqalamey gorbetu deres

haatha bolla azazo zipudekke uttides qasseka gede baggaraka daro kafoti issife gididi utti uttida gede baggaraka cililir uttida maatayka betti didees

Daro asati issife gididi shiikuttida ista sinthanka eexiza miishika de7ees hayssa ta coogata xeelish ubbatikka ortodokse daanettes pude baggarakka pooqezikka deees

Issi naya masuketera ha xeellade dawus qasseka keeththaza garsarakka issi keeththika diza daanees ta coogada xeellishi naya kusha shagela muthada qoppizathofa naade daws

Daro asati issife gididi woysha daanizayssa tama eyth dileettes istika bolla baggara may7oyssi gammo dunguza qasseka hupha bollaka wotho kuppeyazi gammo dunguza gedishin ha baggara issi cimay qasseka kusha bolla guupe daanizayzikkaw.

Hayssa nuni beyshe yuusi meetizay aaz widiikko issi walaqata bollane cora misile diisi izikka issi indea issi saan7utizaara malasile woottada mayke duunana motta haasayi shidawusa

hayssa nuni be ishe weykko xeelishe diizaa ishi keehi lo7iza katami gulale geetettida katama giddon deeshikka haysannikka dumma dumma budden giigidiweekko kaydaage diisaaga qoncisi bessis

hayssa ooni beeshe muuse qonciza maara gidikko ha7i mata wode dooroy kantishikko izaane ooni duurana bandayizay yaagidaga qonisidi guuttanetassika hayssa muntishe deettis

Hayssan nuuni be7ishe nuussi beettiza issi bitanee suufiya mayidi giddon eqqisi izappe nam7u baggara dizaykka aaze giikko nam7u toophe banddira issi baggaage toophe banddira issi baggaage qassi .

Hayssan issi keettani coura nayti issi meraradiisa maay'o maaydi uttizanne qasse sintamadrken oodi didisa asa kaali sheemekko iza deeli didisa nayti hayssan cuura.

Ha'i wode wode ihi dumma dumma soshal medi bisisi a7i yalagaykka daro ba wode aattizoy tiktokenakko hayssanikka tidtof diizo miishi muuse qoncidi memo seeli sheddetis

hayssa noonne diishay muosebeetizay asu likko umichuu sintara qaaleti diissa dutera abi ahmada izikka haasay diissa aysse bikko mu wolto dilta isipe qixusni yidetisie

Hayssani nam7u asati kala birttan ajjatti sooga qoncisaa wisileko izikka maaqite maanonne qaseka issi odo gattiya mefu hayssalosh qonci sili yooti doomi muussi beeti.

Hayssa nuu si meetiza misoni bolla issi boota maay maayada gareta ommaran uttiza issi nametosu izaa maydu maayokka kiri adussako isi kosh hagikka qass gize azibikko maagapoonikko.

issi macasaya sunthazikka adanech abebe gidishin ayfanka qasseka manaxira woothada sintha bagganka magirapoone dishin izara uttara haasa aaddidawus qasseka qoora bollakka booththadan zayssa wothauthadaus

issinneya xababe may7ata uttawutada qasseka ba bollakka dabtara oykka uttadus qasseka kushanka magarafone oykkada haasayizathoka hanade doos izi lanqenka haaththi danizazikka deies

oddu asata pootoy betididees oydatappeka heedzdzati adde gidishin qasseka issi neya maca ubbatikka ayssi dendidakkonka erettenna ta coogaza xeellishi polisey keeththan dendidakka daaneettea

Heedzdzu asti beettidi deetes heedzdzatappeka na77ata sinthan karetha maykirapooney de7ees qasseka hankkoyssa giddora de7izayssi haasa7anaatho hanishe kushiya pude denthidi haasa7izaatho baadda haniiddi des

Hayssa si'ilezi telegrame gidishin telegrame kamaaddizay haasayanawu asara asara gagganawu daro miishata ooththanawu maaddees haara derendiza asatarakka gaagganawu asati baynta giddon xeelletide haasayanawska maaddes

Issi aaya qeerina aa efisada iza bollaka bawo7eska ichara miicadidos hupha bollaka naxala daanizayssa qacawutadus qasseka qeerinaya maro mayoozikka booththa gidoyssarakka lo7ethi lo7ees

daro asati issife gididi eqq utida ista giddoppekka sintha baggara dayeti oyddatikka qanxidi galanatho handzaaka daaneettes hankoyti qasseka coo gidi ista nizayssa eqqidi xeellidi deettes

Hayssan tani be'ashe woykko xeelashe dizay aaze giiko issi sohon issippe utida mabirate miththay beetishe de'ees. Ha miththay biratappe oosetiza mabirate shiiquwa imiza

na7o asati eqqi utida naatikka adde gidishin qasseka na7atikka hupha bolla koppiya daanizayssa woththuthida qasseka issi noozikka ayfa bollakka manaxere wothidi iza xeellidi dees

daro asati eqqi uttida darota gidappeka sintha baggara na'atikka bollara isti maayo mayozikka mala ista sinthanka birata daanizayssikka ista sinthan uttiutides qasseka geda baggara dizayssi coogidi harasokka xeellidi des

hayssan diizay oonazey diikko issi keetta giddoni utudi gawani tuura maayida asi haasayishowoykko tobi shidetisi izafeka sintara diiza issi bitane sintar tophi bandirene ciishi dis

hayssa nuussi beetiza dam7u asati baydoonan maske wottidi suufe maayidi izappe goera diiza suufe bolla ka dayizay azi giikko abisine banke asanoti miisha qohana hoykko wottanassi maaddes

Hayssa nuni deeshi woykko seelishi diise aaziwikko issi oge doonani tabara nayti issi ode bolla uttizinne isa giddonka issi garabesay diishinne tuke genau naagi di diisa matafee.

hayussani issi keetta pengeene woykko katha keetta pengeni issi keehi orde macasiya eqizara haaxiili shedhof izippe guyera qasse issi motore eqqizageekka muusi qonxibettes

Hayssan tani ti she otoda seele shetaasi mittizay aasi giikko issi mooleta ka tageta woykko howti lokko izikka muderanne umborara qasseka xarabisa rgeegis deyssikko hayssa moussi qoncis.

daro asati issife gididi uttuttida istika banta yo banta yo luke daanzayssa oykotida qasseka baggatikka komputeranne silko oykuttida sintha bagganka ubba yookka haassika deees

heedzdzu asati beetti dideettes heedzdzateppeka na7ati maca gidishin qasseka issi noozi adde ubbatikka miici di bi di deettes izakka aykko miishi oykka uttadus

Daro nam'u xetu birati betidi detes he nam'u xetu bira bollaka issi ade kushezi kushey xala izan betishe de'es qaseka garsa bagara hixatane duthata betidi detes

hayssi keethazi tukke uyiza keetha gidishin kare baggarakka duthataranne qassika xarapheezatikka de7ees;ha baggara qassika issi addezi utti uttidi pude xeellizatokka daanes;co gada ta xeellishin ubba miishshatikka lo7ees.

Hayssa nuuni be'ishshe woykko xeellishshe diizay aze gikko dumma dumma sohoppe yiza cora asi issi bolla woykko ooso maay'o maay'izasi tammi exizaaga tuhyssanasi haatta ekidi maxishe diyetes

hayyssa nuni beyishe woykko xeelishe diiza cora asi issipe ekkidi haasayishinne issoy issora xeelettishe deettesi iza giddon eqqida nam'u addeti haasayishe deettes izikka kushin qobon qizakko

hayssan diiza keettay keehi walqama keettakko izikka isi aakkida katama giddon diizanne giddon maabate poo ishe deettiesi izafe karera uttidi tukka dhuishe diiza asi hayssan qonci deettisi

Hayssa nuu si beettisa keetti taami cookara seeliyo wore taassi addisaba diisa bammasatis ayssi giikko addisaba katama keehi dichira katama iza fe dendizaagaane dumma dumma pooqiketti izan kodees

hayssa nuuni beeshe woykko xeelishe diize azegikko issi kei cimmida adde qobe mottidi qoorenka dunguza afalaweykko hoota xaaxillanne issi geyshinay iza geerin diishin yuuge issi kare doyshe deetes

Hayssa nuni biyashe woykko xeella she diiso isieekeeti tani inti shoota xeellishe taasi kawoketa masadishiko iza pingenikka imatas yiidaga pootoyintishe woykko momaleso qooti deetis.

hayssa nuni beeshe woykko xeellishe diiso aazay wkko nam7u asati deqqidi ha xeellishinne isi addey ilissi immididiizo immotay bootta woraqatay hayssa nuussi muyttisay deesii

Hamessa neni boycopo wiikko selalishe moossi beettize aaze wiikko issine keeki keehela izaage beetteesi izapfenne yergida michenne qase hayti beeteesi izaapfe sintara diiza qas sooqo gida bebekka bettishe detes.

hayssa nuni beeshe muusi beettiza sohoy tamare nayti dumma dumma besappi yiidi hayssa nabomanas yoykko uttizi xananas maaddizanne dumma dumma miisha naytus go7a immizaga woyqkida sookko

Hayssa nunni beeshe woykko xeelishe diiza issi keetti keehi do'e' izikka aasi woykko issi katama giddo niida kawo keettakku iza biddoppekidi nida cora asi hayssa nuussi qoji beettes.

Hawyssa yuossi beettiza shiketti dummatumma melara diisanne qasseka bu7ekettakko isafe garhsara coraasi imeti shenne issi pindira diliti gisa coraasi beettisi iza miyyonikka maatin mitti mindise.

Hayssan diiza keettay biron keetetti diiza keettakko asbiikko iza fesintara mitti pude ekizaage beetteesi hala qasisanka mena mitti beetti shedetishe iza miyen woso ti dibiza qeerinaytikka deesi.

lo7iza keeththa giddon kareth karethe dutsatananne qassefa soofatikka de7eettes ha baggarakka issi gede waraqate daanizayssikka uttutides keeththa kataco gada xeelli shimmabiratara lo7ees

issi pooqezi coogidi beettididees ee pooqezakka ta xeellish yoonas potel geetettes hayssaka ta eellishi katha keeththaka daanees ubbataka geeze xeellishi lo7ethi loo7ees

Pooqeza lankan daro makinati eqqu uttida ista sinthanka bandaratikka uttuttidakka daanees qasseka lanqen lanqenka celili uttida maatayka dizaathuka daanees ubba boota kata coo gada xeelli

ichashu asati beetilidettes ichoshatikka adde gidishin ichoshatappeka na7ati ayfa bolla mane xere wothoteda qasseka issi nozi kusha pode denthidi istas haasayidi dees hankoyssi duge hokki uttedes

Na'u asati equtteda na7atikka adde gidishin issinozi bollara may7o may7a kusha bolla oykkuttides qasseka hupha bollaka manaxira pude wosthuthides hanko ssata cooganta xeellishin paranjheka daanii

pooqezikka lo7ees ogezikka ubbatikka mabirate eexi didayssara ka lo7ees makinatikka pulenne duge biitettidees qasseka ista lanqenka asatikka puden dugen hametiza asatikka de7eettes

Daro pooqeti issife gididi eqootera huqeta bollakka ababatikka toketi tuketu utteda garsa baggarakka lo7isa ababatikka tuketu utteda ta cooyada xeellishin pooqetikka gorbeto qalame mala gidoyssara bootazi ubbate.

Daro pooqetiyi beetti dideettes pooqeta baggarakka ha sintha baggarakka daro zaafetikka beetti dideettes qasseka eqqe quttida bandiratikka de7eettes ha sintha baggarakka maatazikka cillilutoyssara xiellishin kalo.

Daro soofatananne daro duussati beetti didetes ubba mishazekka booxutoyssara xeelli shinka lo7ethi lo7ees gidanka gedera ababa daanizayssikka toketu teda daanees ha baggarakka luukika dizathufa daanees.

issi pooqey lanqara keexettidi wuronta pooqeykka beettid des qasseka iza sinthanka keexetti wurida pooqekka deees ha waggaraka ababatikka toketoyti beetti dideettes haarata coogada xeellishin izi lo7ees

naa7u asati beettidi deetes;na7atikka adde gidishin issina sinttan kompiterekka de7ees;qasseka dabtare daanizayssika iza lanqqen uttu uttides;izika ayfa bollan manaxire aattidi co gidi komppitara xeelliidi des.

Hayssa nuni beyishe weykko xeellishe diizay ona zeeygikko isiaya bari qeri naa tookada pudde mita kessishe diizanne ilikka qassi haaseeli miichidi diiza guuttanay hayssa diisikko.

hayssan taanni beyashe woyko xelashe dizay aaze gikkon issi karbita bitani keehisaytti ospitaale hiidan ichizanne issi doktori iza mara marshe diizay hayssan betes

hayssa nuuni yi baashe woykko xaelashe diise aazegekko issi komputere gidduun diiza weekko beettiza misidakko ha bisadeykka nuussi keehi karexi uutizaagi beyana diishi keehi dhiise

Hayssa nunni meyshe waekko seelishe diisey aazefikko gayshe naytos bayatetta laaganas lamma gietettuzasi dumma deela ida sibegisidi barsooni nayta hakamana giissobe hayssa quncideykko erettis

Hayssa neeni beesho wekko xeelishe dize azigikko issi inda bolla ichida aawi deezigu izikka taani xillishene hoospitaale meokko arge mekko payetetan aluse geettan eqqizane issidote sintana qaasa.

na7u asati beti dideettes na7atappeka issi neya qeeri rabba bolla oykootadus qasseka issi neya izi aazakkone izo bessade dawus izakka mayo may7ozi bollara bootha gidishin coogada ta xeellishin haakime daanawus

issade zi kusha bolla moobayle oykkini qasseka ha xeelidi haasayidiizaatho daanes iza lan7inka issi naya qeelidha qanthade dawus guye baggarakka ababatikka beetti dideettes qasseka ha baggarakka asikka de7ees

Daro asati isife gididi uttuutteda hista giddoppeka usuku naytikka qoora bolla gammo dunbuza wussuthida qasseka hankoti ccoo gidi utteda ista sindzanka waraqataranne haaththika deees.

Daro asati issife gididi shaamaa pude denthidi ethi dideettes sinthanka paandishaykka qasse galle silaasseykka dizaadanes ubbatekka ta issife xiillishin isti lo'eeti subbate

hayzaani keehi issi lo7iza sohoni miti keehi ordi daagey deesi izape ya bagara yelaga naytinne qasse dumma dumma misapeyidassi uttanasine shembalassi giidiza keetika deefi iza sintan issi adey des

hayssa nuni beeshin musi beettizay aaziikko issi keetta pingeni maayo i deesii ijikka maayo bayyi dibis dooga qoncisiya suufekka karere beesi iza pexaze baggara qassi issi mootore ekkizaage dees

hayssa nuunni meeshe oykkoos ilishe diiza issi oge keehi lo7esi izikka dumma dumma shuchappe giigetti didanne iza meleka keehi za okko isapfe sentar biza keeta kuykka beetishe beetise

Hayssa nuuni beede nuusi beettizay az widikko ishi keetti wode ihido ogen keexethi daage beetteesii izaafe guyeerakko assi miti diizanne sintara ishi aaho oge diizaage bettesii

hayssani issi beessan coorasi eqqise dettisi izafekka sintara giisasi haatta budatara goseshi oykko issi olgara heddishe dettisi izafe gudara eqqida issi ooka burafi kas xillish maabarati mootta basadis

hayssa nooni beeshen mussi beettise gaazi giikko issikeeta miyeni dumma dumma malatti liisikko izikka asa naykusi dumma dumma kiita aattishe diisaage hayssa nuussi bettishe deetisi

Haysani issi keetta bengeni cora maay'o hidisi izikka taani qoppe sheetass maay'o keetta masatisi izaappe karera issi adde hamatishe diisaage biintis ha keetta kare ashawikka deesi.

Hayssani keehi coore gidiza asi deqqidi issi soholisa puute xeelishe deettisi izi toppido puute buro diccishe diise aassi bikko izi haa tawu shi beenna waikko xeellennan aggihishe.

Hayssa nanni beesha woykko seelishe diiza asati keehi coora iza sintanka oorata miish biittesi ha miishkka dumma dumma faayateta iqotas bittesi hayssa hagddoppe nam7u asati qasseka dokto basatos.

ichashu buxaara kexetta keeththatikka beettidi deettes iza langanda maasoti diza maatazi cililli cilil uttides hessata cogada xeellishin guye baggarakka wora danzaatekkanne qasseka haaththatikka de'eettes ubba botaka ta deellishin lo'etes

issi addezi coogidi uttidi iskirbtoakka oykkidi ha cooyiidi xeelididees hupha bollaka koppiyayka dees sinthanka dabtaretaranne uyanas zikka dees ubba mishakata xeelli shin lo,es

haysani issi keehi lo7 iza kiitti deesi izaanekka diizay aaze giikko issi darapoisappe guye baggala karetta mumbari deesii iza miyenka tooppe bandirinne qasseka issi bootta bandiri hayssan deesii

Hayssa nuunni beyshe wekko xeellishe beettizay as yedikko heedzdzu asi otiyo soho mumbadi kaletti diisaabaaranne qasseka issi pirda keetta go'etiyo miishi hayssa nuussi beettishe deettisii.

Hayssa nanne beeshe beettiza miishi aaze weekko asa neti tumawoykko lo'o oothtiza asasi pirda pirdiyo keeththa diiza qohoweykko bessida hayssa nam'o baggara diizaage qoncidi bettise deete.

daro asati issipe gididi equuttida ista gidopekka baggati kusha bolla waraqate daanzeessa oyquuttida;qassekka hankko baggatikka polisekkadaanetes ta xeelishin;ubatikka eqqidi pooto denddizathoka daanes.

hayssa ni issi sohon keehi cora asi deesii iza giddonikka makini deezzanne yuushoon keettinne asi maabrati shubyo deesii iza pe miyeera ishshi ollay diizaagan mam7a nayti issi ayaabakko koyshe deettes

hayssanni coora asi oge bolla diishe deettisi izikka peexawo eqqidi oge pittishenne izafe guyera keehi dichchida wogaminti wuikko zaabe diisaaga giddon asa nayti pexawoeqqi pittishe deettis

Hayssanne issi ogeni nam7u baggarakka mittike dichisa geedeesi izappe giddo buuda ogera okka wogganne qasseka melaganne gaastomeyti keexa oygidi oge diisa guura diggishe deetteesii.

Hayssa nuuni beeshe weykko xeelishe diiza issi kookeetta gooso goosanchati akappa ukkidi issi keetta kaden diiza goora dentishinne haatti izaa qohennadan oge keessishe diyette

Hayssa nouni biishe woykko seelishe moossi betizay aasbikko isi aaho ogeera isi maratta kami biishe diittisi izasseka sinta baggay so7o guye baggay boottakko.

Hayssa nuunni beeshe muose beettizay as yidikko issi sohon shikutiza maatamekko muura isipe lenti dudisa cora sindekka biteesi hayssanika nam'ati qasiyaazekko polefeqo

Daro asati issipe kididi buura denthi di deettes ista giddofeka baggati akafara denthettes qasseka baggatikka gede pexaara denthisathoka hani dideettes baggatikka may'o may'ozi mala daanis.

daro macati issife gididi pexaara oga pitidi deettes istika bollara naxalakamayda qasseka issi neya may7a gukku ubbatikka pittizay buura issife shiishshidi eeththanawus

issi makinazi daro buurata makina giddofe oledidees qasseka makina giddonka issi addezi uttuttidi buurazi wodhizeye wodhinne gidi xeelledidees geda baggarakka issi asi dizaadaana

Hayssa nuuni beeshe diizay azaze giikko nam'u asu payda matanqenne tooppe bayndire hayssan diisii izapka jigdudaagane diza suufekka woygize giikko payda mata garte ubba asa koshshes gishe des.

Hayssa tani baashe walqo xeellasha giize aas wudikko issi kompigare diisi iza miyanikka issi asi eqqisi mobaale kushi daddishe diisi isafe garsadaq assi amara toni boota melan xaabeti de dees.

hayssa nunni lo7she nuussi bettize aazre biikko ha7i wodey ehi doo digital matawuqe ooso soho woykko dumma dumma eqota tuura issippe gaettidi go7a malaga mala qoncisidi hayssan diise

Hayssa nuni beeshe weykko zaelishe diizay azegikko issi weykko nam'u kushenne issi aldesi sinta kanche beettishenne izikka qas silken poolo dentishe diiza izapfe sintara komputerakka deessikko.

hayssa ninni beeshe warko seelishe giiza cora macanne hattoma nayti baarara uttizagiti iza sintanka komputerinne woraqati disi iza pesendara issi awqoo maali eqqisage beettis

Issi addezi kusha bolla daro izi aaza miishakoni oykotidi ha xeelledides qasseka izi hasayanathoka duuna doy uttida daanees guye baggarakka aykkomishi pude bagga daradari tutides ta coogaza xeellishin hayssatikka qafeqqa daaneeti.

Na7u tamari nayti sinthara uttotida qasseka lanqerakka issiadeze uttidi lukappe xeelidi komputeran xaafidi deettes qasseka tamari naytappe issi neyaka aypa bolla manaxire aartha uttadus.

hayssani oge duunane cora asi issife ekki zaage beetteesi sinta baggara diiza heedzdzu nayti dumma dumma mera diiza maay7o maaydi makina sintan ekkidosona isappe qas goyera issi makina bolla cora nayti uttiza dees

hayssan tani be'ashe woykko smillashe diizay azikko keehi lo7isanne qasse dumma dumma meraradiiza sufe maaqasi hayssa bettisikko iza sinta leqqida issi undakaleyooso

hayssa nunni beyishe weykko xeelishe diizo issi miishi issi bessapfe hara bessa efanaass go7a immisa bishekko hayssanikka namu andeti bolla awurooppide bolla ekkiti ha xeelishenne asa saroti shidettes

ubbatikka tohoza pude denth utthida qasseka kusha bollakka masaratakka oykkida sintha baggaraka na7u asati eqooteri ha xeelli dideeth qasseka lanqa baggarakka tophiya bandaraykka ista lanqen eqoterees

daro ashoti issife gididi qashetidi pude wututtida gede gasoka deees istika qoosetoyssi gede birata bolla qaki qakki woththida isti aazis qaqi woththidakonka erettenna

Ayusuuzeza bolla na7u addenayti beetti dideettes na7atekka issi nuugotan uttuteda ista lanqenka furasheezikka dezaa daanees qasseka guye bakkara uttoyssa lanqen dayyti xaaqetu uttiraka

Na'u haasati sintha baggara beetti dideettes na'atikka baynta giddon oyketu tiri xeelleti di haasayi dideettes pude baggarakka issi nuuzi eqqidi duge ista xeelli dideeth.

Zo,o makinati issife gididi bii dideettes iza lanqenka daro mithatikka de,ettes qasseka pode baggarakka zumati beetti dideettes ta coogata xeellishu ogezikka ubba miishatikka lo,ettes.

daaro asati issipe gididi eqquteda booththa may7okka may7iidi kushanko oykkidi tophiya bandara pude denthuteza ha baggarakka na7u asati pude miicidi hamitidi deettes coogada gedenna nace beeshine

aysuzeza bolla na7u asati beetti ditetas iza lanqenka furashekka caaniza daanees ayssuzeza kata coogada xeellishi aduqi bessees izikka booxutoyssara kaseka bolla baggarakka sharaykka tametutides

Issi addezi booththa may'o may'idi qasseka hupha bollaka boothth woththidi ha xeelli didees iza sinthanka karetha magirafoninne booththanne de'ees gu'e baggarakka daro asatikka de'eettes.

hayssanne issi penge doya diissa gaara ichasho asiy himitishe weykko gelisha detisi izafekka sintara diida dam7u asati addeni hondekko izakka maydo maayo salo mala gidiza suufes

hayssani isi keehi aho darabizi asa sinta disa gaani dumma dumma miish diissikko izikka aasi biikko dumma dumma lookekka dees qasseka haatti haylandera diizanne moobaale diis

hayssani nuun be7ishe mekko eelishe diiza issi mishira kusheni maake maqada manassire wottada adussa huphe duge woddada isi sintanekka hala mankekka diqqizanne is minenka hayssi geettay dhuray qoncise dees

Hayssami nuuni beishe woykko xalishe diize azeegikko issi indo haasammada beitti shinne izi sintanka qass issi indoo uttizaada wuqu duge yeddada beetto izi beettiusekka aysi geetettida dhiqotana.

Daro asati dutha bolla utto uttida ista sintxanka kompetereykka de7ees ubbatikka utto duthazikka mala gidoyssarakka woqe zekkata xeellishin isti utto keeththazikka lo7ethi loo7ees istika banta giddo o7izadan,

daro asati issife gididi eqqu ttida ista giddoppekka baggati qoora bolla mala miishi awuthothida qasseka sintha baggaraka ababaykka uttuttides hankoyssikka issas aykko miishi haasayi diidee

haysani issi keettan doura mayti manci attuminda qaseka fomiseeray issife hotidi haasayeshe diisay tanisibetiisi iza giddonka issi adde qobihootidi manasire wooti haaxeelishe nitiisi

hayssa ni issi keettani coora poolisati uttizona hayssan diiza poolisatikka dumma dumma mera diiza maymaayidi izikka ba maaydoo xekka danko isussappe dummatishe deetisi izikka duutiesqoosona

hayssani issi biyo giddon namu asi uttisi issi bitane sintani hattara haylanderanne qasseka aaze diizay biikko komputere deesi izi zi qiyidi axilishin issi miyera diizaabe haaxeelles

hayssa nuu beeshe wekko seelishe beettiza issi bitanemekko agdi poolisekko asigikko imaydu maaykka tina bollanekka diiza asigikko mutoossanne asika tooppe bayndare diiza poolisekko

Hayssa ni nuni biishe woykko xeenishe dizayn azyibiikko dumma dumma qomma maayy7o maa7ida poliseti doosuna izappekka goera diizazay kushe xogo ootti shinni iza sintamekka dizay ibiikko miidekko

Hayssa nuusi beettizay aazwe giikko issi keetabi guye baggara heessu nayti doosana izaafeka issi naalanne aawaradishe issi forise maayo maa7idaaggi wode iza sarotishe deettes

hayssanne issi keettay giisaaga sintan cora kitanne moykko geeshe meetikka ekisi irokka isho diisa nedetin izafe sintara qass polise maao mayda qodonoo wottida kushe saase qidadidiise

Hayssani issi beketa giddoni po'oyke higuta iza giddon yeensu as betis izaape issi lam'ati utti zaageti haaze hididizaageti aazigekko polisekka izi maaygonka polise maayo.

hayssani issi keettan maarara uttiza poliseti beyttosuna izappe guyerakka qassi diizay azigikko isi maknni dumma dumma sohoppey di diiza aachane kaantishe diittees

Hayssa nuuni meeshi diisay asigikko issi keetta giddon cora si shiikidi haasayeshamikko todishe bettisi iza giddonka core ponse diisi sintara diisa midemm moobayale noo'i deesii.

Hayssa nuu si beettiza iside bolla dumma dumma sohon uottidi diiza poliseti dumma milara diiza maay7idi hayssa nu ittizaabeti beettosuna izapfekka sintara diiza issi polise qoge obisikko.

Na'u poliseti issife gididi uttutteda ista giddoppekka issi naza sinthan labtoppikka deees qasseka lanqa baggaraka haaththika deees hankoyssa lanqen qasseka debtarekka deees.

na7u polisati issipe gididi sintha baggan eqqoteda qasseka guye baggarakka na7u addeti uttutteda na7atappeka issi nozi kusha duuna bolla wothuthidi haa xeellididees hankosikka

daro polise ti issipe gididi uttutera sintha baggara kadziza polisiya maca gidishin kushaka qulum7ada pure xeella dedawus qasseka koppiyakka sintha baggan kessara wotha othado ubbatikka mara may7oyssara eellishin ud

daro asati issippe gididi eqqii uttida ista giddoppekka baggati naxala qoren woththi uttida ta coogada xeellishe hayssati ortodokiseta ba'alekka daanees qasseka ha baggarakka nam'u polisetikka deettes

Daro pooliseti issife gididi uchtetteda ista giddoppekka baggati geden yuidi haraso xeelli dideetes qasseka sintha baggara issi nozi eqqidi ista maaya oykkidi pooto dendezathoka hanididees

haysani issi keehi lo7iza sohoni oyddu asati uttidi haasayi shu deettisi iza sintamikka diiza moyde bolla isshi keehi lo7iza ciishiya doosu izappe geerakka qas tooto bandirinni haara biitta bandir dees

Hayssan nuni be'ishe beettizay oonate giikko ooso oottidi yida asi laaxa maanasi deettis. Izikka inijeera bolla mizanawu kata gujjidi dizageeti hayssan ekkidi qoncci beettosona.

hayssa nuni be7ishe woykko xeelishe diza cuura assi issi keettan uttizanne izikka uttizo oydekka sallo merakko izape qasi sintara diizasi mogawoykko dungusa maano maay7de gasta asa

hayssani issi sohon cphara asi uttidi ishey ssoyera haasayishe diintesi sintaradiiza heedzdzu aawati oretti didiza ba siyishenne keegippe qoppid diiza ba maasatosan hayssi giikko issi adde duunan kushe wotti sikko

hayssan tani xeelishe woykko beeyashe taas beetise aziegeekko issi keetta pingeni cora ajjeti beettiosuna iza giddonnikka issi kartonera oyqqisi isso issora maadeti shenne oykko haa xeellishe deette

issi biire giddoni issi adde baarekka uttifi haasalallisha diisi isikka uctido ondi aaziabikko kare tako manasila watizanne homborana uttisifi nam7u kushinkka daggafetis

Hayssa nunni beishe woyqo seelishe diizay azebikko issi keetta giddon cora asi uttis izafesintara issi baggani maam7a asatin uttizaawitikka beettosuna issi sintani qassi core eqqize kushe denti idetes.

hayssan taani beishe taasi beettiza misile bolla biron oosetti didiisa woge beettisi ha wogerakka nam7u bagga shaayetida asi ha sinhudi yidi diisa wekko aamatishe diitesei

Hayssa nuu si beettizay azeygikko issi aaho keetta gidton cora asi issipe uttidi issi heeriba woykko baassi diiza oso keetta asara gidizi haasayishe woykko tobishe diizay hayssa deesikko.

Hayssa ni si oydasi eqqisi beetteesi izaapfe guyeera diiza isi hahu denban tooppe horoppinne hamantishe diizaage beetteesi izaafe qassi gu7eraka suqu miida derenne giddon diizaa mayatay edishe deite.

daro asati issipfe gididi eqoteda ista giddopfekka issi ne amaca gidshin qasseka usuppu nati adde addeta guyan qasseka tophiya bandaraykka naati guye baggara eqoteda

Daro asati issife gididi uttuttida sintha baggarakka na7u addeti ayfa bolla manexire woththidi malatho kushafa woththuthida qasseka guye baggarakka gamme dunguza huphan wooththida asikka de7ees.

daro asati issipe gididi eqqotida ista sinthanka gada bollakka mayotikka de7eettes qasseka geda baggarakka madabarara qashethazikka de7ees hanko asati qasseka iza duge bessidi deettes

Oyddu adde asati uttuttida ista sinthanka issi nozi abi amede gidishin iza guyenka tophiya bandiraykka eqqutides qasseka iza lanqenka ababeykka de7ees iza lanqenka hara bandiraykka eqqotides.

issi addezi ha xeellidi haasayezatho hanees hayssi addezakka ta cuugaada beishin faranjekka daanees gera baggarakka issi bandiray equtides izikka xeellishin lo7ees

daro asati issipe gididi paraza bolla uttidi gammo dunguza ka ma'idi biidi deettes qasseka guye baggarakka daro asati issife gididi eqqi uttida hankoyssi qasseka gammo dunguza ka ma'ibenna

daro asati issife gididi masha okkidi dabba qanxanawu giigetti dideettes ista lanqeppekka ksintha baggara dizaara hu7a bollaka gammo dunguza wotho oxadus qasseka gede baggarakka uttidi istanizayssa xeelli didettes

issi addezi eqotidi haasayizathoka hani didees qasseka aypa bollaka manexerekka de7ees iza sinthanka heedzdzu karetha maygirafoonekka eqotedes izi haasayi di didesikka lo7odaan

Daro asati issife gididi eqquoteda ista giddoppeka daroti adde gidishin qasseka guuthati maca sinthardiza macatikka kushan issineya borsa ykkowotadus qasse hankoorakka kiise.

issi keeta giddoni kawo usanchi maadara ekkizaabe beettetii dizaabidonka sintara issi indo malasidagota sufe mala dizaara izassieekku biida asasi wodishe deettisii

hayssa nunni miishe hoykko seelishe beettizay aazenikko trooppe giddoonni asa metusi dumma dumma go7a immara dandayeda miish hayssan diisi izakka hayssan diisaageekka issi wogga bossama kiida

Hayssan tanni beyashe woykko zaalla she disoy azegikko nam'u ardeti issi mana suufe maaydi issi mana monas riwotizi issoy issaara kushe sarotetti she dizanne iza miyenka doqu bandirdees

Hayssa nuuni biyashe woykko xeellashe diiso issi maaran ekkisa cora macanne atumasi deessikko iza sintantida xarabeesa bollakka haydandi haataanne qaseka isi badedisana beettawus.

hayssa nuni beyishe diizay aze yiigiikko cora gayshe nayta ekki digida ayti maarara uttizanne issi inda qass na7o marpen cudishe diizay izakka jaddidoy hashin gizi naya xillishe deettes

Hayssan nuuni be7ishe woykko xeellishe dizay aaze giikko cora naytinne aayeti issi boola mitta giddon dishee´nne haa akkimeyklka marfe caddishe deettees.

hayssani nam'u baggan shaaytida misili taas betes issi baggani issi addey issi baggan qass issi indoy izakka tuke tigishshinne izikka qass tukke uyanasi sine igissi eqqizaabe deesi

du mitire giddo diiza elaganne gita gastasikka tuke ushiya keehi doseesi hayssanka diiza issi indo keehi isaara tukke jabanara tiigishinne issi saan diizaasi qas unidigiizayykka beetteesi

Hayssan tanni biyashe woykko xeellashe diize asidikko nam7u machanayti loossana izikka tani ti shau tishe dillameti uloy keehi daryu tisikko izikka tuke uyidi isso ssara mincishe deettees

Hayssa ni cora asi dumma dumma qumaweykko kata bayssi shedesii hayssadikka nuusi beetizay baazi weykko maango mowkathu papaaye issinne qas keehi joora asi shammi shedetisii.

nam'u adde nayti betidii deettes qasseka issi makinazi biitta goy goy ekkiza makinazas hu'e baggazikka bettididees hanqo adezi pude hamtanatho hannidides qasseka gede baggarajayssi eqqidi pude xeelidi

faraza bolla heedzdzo asati caanettidi biidi deettes qasseka lanqarakka issi addezi istara ukkule hamettizathuka hanidi dees qasseka geda baggarakka deettes asiti heqqutida asati

hayssan tani xeelishe taasi beekkizay azze azidiikko xoqa derey beettees izafe garsara qass maati dees xoqumi xeelli wole salo7ykka guutti isshi baggara beetti she nuussi qonci dees

Hayssa nuni beeshen mussi beettizay aaze aase giikko qolqoro keettinne iza yuushonekka qassi muutti diizo hara qasi maata keethtika deesi izaafe gu'era keehi dichchida maati woykko mitti dees.

hayssa nuuni beashe woykko xeelashi diiso isiea odebaban issi keehi lo7isa naya dekada ha qilishe dawusu izakka huphe yeddada bursa baaga sure bixizayssa hayssa dawussukko

hayssa nuune beeshe woykko xeelishe muusi beettizay haazagikko issi medizameti couranti hayssa bettesikko izafe miyodakka qassi ogi woykko as baylaassi maaddiza sohoy beettishe deettes.

Hayssa nuni xeelishe yuusi bitise azze giikko hara keetti baynlasani nam'u adussa keetti biittisi izikka tani loyta xeellishe taassi timirte keetta masatisi hayssi giikko keehi aahokko.

Hayssane issi sohon keehi lo'iza soho beyana giidi diida yalaga nayti issi mala maayo maayidi saan uttizaageti doosana iza giddonka diida attuma nayti qoloy wottizay qoncidi beti hedete sikko.

buu xara keexxettida keeththatikka beetti didettes ista lanqenka heedzdzo asati pude ista koohamati diliza daanettes heedzdzhatappeka na7ati adde gidishin qasseka issi naya maca ha baggarakka zumatikka beetti dide

issi naya gammo dunguza ba bolla bolsada qasseka haaththaza oykkada haaththa guussade xeellade dawus izi guyanka shuchchataranne haaththatikka deettes hayssata cougadeza oykkoyssa xeellishin bonaka daanees

Maca nayti sintha baggara pooto dendizatho daanetes hista giddoppeka issi neya hupha bolla aykomishi wothashadus qasseka izi lanqen dzizarakka koppiya wothadus hista giddoppeka issi neya kusha hupe dentha otha

asati tama eeththidi tama lanqen duranathoka hani dideettes qasseka geeera baggarakka daro asati beetti didettenna shin kusha ha kessu tiri baqqizathoka hani dideettes tamazikka eexxezassi lo7ees

Issi addezi kusha bolla aazo oykkidi qasseka kusha bolla issi noo saate daanzazi qachotedes qasseka ayfa bollaka manaxereekka de7ees addezi co hidi arizoza duge xeelli didees.

issi buuxaara keexettia keeththazi bti diides keeththa giddo galanaska hanuysi daholara keexxette des lanqanka zerettida kathika de7iis guye baggarakka mithatikka de7eettes coogata ta xeellishin keeththe aka lo7awus

Hayssa nuni beeshen muussi beettizay aazizu giikko ishi kowa giddon issi adde oyde bolla uttizi komputere caddishenne hara nayti maarara eqqizi eqqiza naytuppe guyera qass issi inda haasayi shidaws.

hayssani isshi sohonni cora nayti maarara diisa geeti tamare nayta izikka dijitale matowuqe kessanas woraqata uhgizanne nam7u nayti maaran intizi komputeda go7ettishe diizay beettesikku

hayssa nuni biyashe wiykko xeellashe diizay azibikko issi keetta pengeni nam7u nayti uttizi komputerera wiykko teknoloji hida miishan ko7eti heditis iza miyenka nam7u naytikidi moobaale oykizakko

Hayssani issi tamare naay uttidi pooto deemmishe diittis izafe kamiyeera uttizaage batara naagisi izay diizo sohoni issi qorkolokketi biettishenne izaafe sintara wogga mittidees

Hayssa nuuni beyishe diisay aaziy giikko issi ke tanie dum7u mayti doosona iza hoka saafi sheynne issi addey ekkidi qoppishe diiza ge karetama maydi zokko oykkizi eqqizaybeetis

Hayysani isse keetta kareni liiza mita giddon digital matawuke keessi diissa nam"u nayti kombiteera uttiro sona isa sintanka tamaru nayti issi mala yelopooro maayidan iqqisi meetishedete

hayssa nuni geeshe diza si aaho dembane heedzo maara wolko yafara woykkiza asa salpe deesi izikka ayssi saalabetidakko taasi qopfishe delette dun ixizi betisikko

Hayssa nuni be'ihin woyko xeelish nuossi biittizay as bigiikko sama7aza asatini doro dooresi shindee issin adde karetta maano maanide iza sintana uttisaage bitsi hanaytikka may7ora libbotishin dete.

haysani hedzdzu asi isipe maadara mita giddon uttezay phetisi izikka dooro doorissana si yiiza asa hassigikko maydo maayonne qooren diiza baajje haa simuu si goondhis

hayssane issi oosoketi beeteesi izikka heetti keehi lo izanne miza giddon kareta uygen oottida cora oosanchati hayssane oottishe deetteesi izaafe sintaada ka diisay aazemikqo ucjuo darabis kedo isi beettees

hayssa nuni beeshe woykkos elishe beettizay azzigikko isipe maarara ekiza nayti beettosona izapfe guyera giida maca nayti musulume masatosona azigikko izi huubera gattidi sharpe maansikko

Hayssane issi keetta giddon maarara uttida naytinne bettesi izafeqa issi adde kompiuteren issi qeeri naa ayfen kameera gottidi pooto dentishinne digital matawuge mazagabishides.

Usuppun asati beetti dideettes usuppun atappekaa ati tamarinayta gidishin hankoti istas oothiza asi daanettes tamari naytikka uttidi xeelli dideettes qasse kahankoyssi waraqata oykkidi waraqata xeelli didees.

Daro macati issipe gididi uttutteda ista giddoppeka issi neya waraqatan xaafade haraso xeelladedawus qasseka izi lanqera dizaara silka boocharechadidos kusha bollaka iskirbto oykka utadus.

Hayssan tani bi'ashe woykko xeellashe diizo heedzdzu nayti issi maala maayo maayidi isikka nam7uditu shawu bira imitizanden qasi kushenkka wanca oyqqizi be qalametisi dessii.

Hayssa nooni beeshi nusibeettiza misilinn cora nayti issi pe giidi issi addey pudeso kootidi tookishe deettisi hanayti too kohaase ka7ili mansatisi aasidikko isi maydo mannano bessisi

hayssa nunne beeshe noossi beettizaagan gidikko geera tookos kawida joramayti ekizi xeelishinn isi bitani duutta shurabi mayizaage isi tooko sanchasi koase emishe deetti

Hayssa nuussi beetiza issi naya aka watanchakko iza maydo maydokko shurabi golikka keehi danda gidisa gan tooppe banjire diisikko isakka xoolana gada keeh wolqappe wadhdhishe dawussa

hayssa nuni beeshin nusi beettize azegikko si au dembaani toho koaasi kaa7idi diiza toho kowaassiya kaasanjati hayssa beettusuna izafeka yuu shoora diisa kieti asa diisa geetta

yelaga nayti toho kowaasse keehi yofeti hayssanikka nuni bu7ishi diizay monaziiggikko nam7u chiti kowaaseka ishin issi adde gede xoqutidi kowaze phonqanas woddi diizaagi beettis

Daro asati sayfela bolla uttidi pudde biidi deettes ista giddoppeka baggati may7o may7ozi mala gidishin qasseka hankoytikka may7o baggatikka mayoysi mala daanes ubbatakata cugaza xeelishi istika pudde biidide

daro asati issife gididi pudde yiidi deettes ista giddoppeka ubbatikka gede mala may7o may yoottida qasseka baggatikka bollara hupha motho koppiyatikka malatanathoka hanidi dees

Daro nayti issippe gididi tohuza pude dentho uttida ista giddoppeka issine atoonin ubbatikka malamay u may uttida qasseka gede baggara didaytikka ista yssatho to aapude denthi uttida dan eittes

hayssata cookata xeellishi kowaase ka7eza naa daanishin oga bolla coogidi utta gides ogezikka isti kowaase ka anawu oosettida oge daanees kushezakka pude denthidi kusheta xeelid detes

daro asati beetti didettes ista giddoppeka baggati eqotida qasseka baggatikka sintha baggara uttotida hankoytikka baggati mala may7o bollara tophia giza may7o may7uttida

Na7u hasati kusha bolla wanca oykkidi pudo denthi dideettes qasseka ha baggara dizayssikka qoora bollaka nedaala geekettizayssa may7utidi gedo bagga xeelli diidee neza lanqenka issi nozi gammo dunguzay sawufu bammoth huxites.

Daaru naykki issipe gididi haasaakka edideettes ista giddonka issi nouzi kusha bolla waraqate daaniza hessa piredenth uttides qasseka hankoyti may'o may'anne ha baggara may'o may'otekka maletettenna.

Na'u nayti woxxi didettas na7atikka kuwaase keezdza gish issineya kuwaasa phircanas hana didoos qasseka hankoorakka kuwaasa lanqe woxxa dedoos guye baggaraka asati ista oottidi xeelli dideta.

Daro kowaassaka iza nayati coopude woxxizatho haani didees ista giddopfekka naati kushaappu de den tuteda qasseka hankoyssi gede eelidi hamuti didees isti mayo may7oozikka issi nozaattoy mala gidoyssa.

hayssa nunni beyshe nuussi beettiza maashine gaasie giikko daro wode iisiisi fayateta igotananne qass gooso keetta gophetetis iza merayyka keehi kareta gidizi wode hido miishakko

hayysa nuunni beesho wiikko xeellishe muusi deettise aassi biikko issii duumma somon wiikko saaye qammisa milatisa saani baabate eetishe beettisi meekko issi abikko poo7o imin didisaagi muusi qonci beetis

Hayssa nuunui beeshe woyykko xeedishi duussi beettise aase ykko da'e wode asa mayti ba dayo keetta kaysoy gelenna mala giisi gortishe deetisi hayssa diza wode hida miish woykko gaanne beshshies.

hayssa nuni beeshe woykko xilishe diisay aaze giikko laykappe yaytaniya tele geetettiza ooso ba qofa politi asa ne dusi duma duma siyota immishenne woykko hayssan qonci beettishe dettis.

Hayssa nuuni beshe oykko xeelishe diizay asi giikko issi soolar beetitiga oykko maabarafe kor'o baynna woden poo'o asa mitusi immanassi awa wolqan uottisa iishi hayssa deesikko.

Hayssan taanni me ashe waykko seellashe diizin azi mikko wode ehido mikko teknoloji mulatokko izikka numobale mawuratida gattanas go,a dure inmiday hayssan taassi qonci beete.

Hayssa moomi beeshe weykko xeelishi betizan azzegeekko issi ooso keta mini shameti eehisa oorata misho woykko maashina diisi izikka balla baggara dumma dumma faydu betizane hasi meedikka karetako.

Hayssi saate shin saata bollakka issino naa heedzdza oydda ichusha usuppuna laapuna ospuna uddufuna tammanne ssino tammanne na7u kuxureti xaafetuttida ista giddonka issi miishetikka deee.

Issi naya daru bursata oykkada eqqawottadus qasseka issi kushanka silka oykkada silka xeelladidawus nayokkata coogada xeellishin hupha bollakka sharbey wothoothadus yanqenka suuqikka deees.

hayssani keehi cora gidiza motore eqizaabe beetteesii izappe sintara qasi keehi ollay miishin ha olla batara qasi ekida nam'a woykko heedza gidida macane attumabaas beettees

hayssa nuuni telishe nuusi beetiza misile bolla isi keeh llo'iza keetti maarara giesi izafe karira dumma dumma miisha caalizi hara soo bidi diissa kaami mikko makini dees

hayssani nuni beeshe diiza azili diikko toopphey biita giddo diiza makene iza bollakka toopphe bandara diishinne izikka isso issoara olatti she go7ana giz masare caane biishe dheettis

Haysan nuni be7ishe nussi beettiza issi wode ehido miishshi deesi;izikka daro wode macca nayti oge bolla laagganaassi maaddiza woykko miyara karetta gidida motore mata wode geliza gidesi.

hayssani asa mayti issi bessappe harabessa baalas go7ana dandayda nam7u goomara hamtiya boota issi masare genti sa miishi hayssa go edhisi isapfe sindaraqa cora oydi giisi hayssikka todhelishe kaafe basatiis

Hayssa noonne beeshiya nuosi beetiza misede bolla nam'u koshe isipe puda zaari diizanne iza giddon gaasi po'o imiidi diizamishe bettisii ha yo'oykka guura komishon giiza qoqisanan deesi

hayssa nuni beeshe nuussi beettizay azi miikko ishi makina laaggizuyy diiza wurikko sinda baggarbiza uydenne laagganashe uttiya addey issoy galana sufuy hayssa ni qoncidi bettishe deetise

hayssa nuussi beetizay azegikko issi toyita geetettiya makina eqqaso dizippe guyera qass nam7u addeti diizaagitoppe issi aawi keehi cimmizanne qas kiise giddo kushe giddidi qolo goti eqqisakko

Hayssa nuni beeshegiikko xeelishe diizay aaziwe gikko issi adde adussa bitani kadiditabe izaage issi zarera ekkizanne izaafe geerekka qasi tooppe fikto diiza wuropulleso hogesis.

hayssa nuni keehi jora asi ishshi ogeera hamatishe diisay beetteesi iza giddunka dumma duumma tirafike maayo may7idassi keehi deessikko izafe giyera qas soqu giida haatti beekko degekkadeesi

Issi yawu batama giddoni cora asi saykin lakishe deitisi isafekka sidaara diizaa isiyaddey sufe maaywi bursa zokomba izinne isapfe aadhdhisi laakishe diizay hayssan qudidettisio.

Hayssa nuni meishe weekko seelishe diizay aazi giikko haatti abba bolda diiza ga geddani cora azi issi haatta bolara biiza miishan miekko markabe golda kiidi pinos geizasi beede.

ha7i wode nu biite giddon dumma dumma eqotati bissidosana izafekka issuwa gididaagi dumorku komishon geetettizaagi asa naytusi woykko yelagatusi daro ooso sigifide

Issi salo daaniza makinazi eqqa gides iza lanqanka daro asati eqqidi makina pudda xeelli dedeettes makinaza kata coogaza xeellis giddorakka asatikka dizaaka daaneettes.

Markabage daan daro asati pudeto baana handites qasseka ihe markabekka bizay haaththa bolla gidishin lanqerakka daro kabotikka de'ettes haaththa bolla cofata xeeydishin puda baggarakka issi geeththi dizaadaaniis.

Issi naazi saykile daannizayssan uttidi ha xeelli diidees qasseka guye baggara dizayssi iza pude sukanaatho hani diidees qasseka iza lanqenka mithazi iza bolla uttutides.

Na'u booththa makinati beetti dideettes booththa makinatas gede lanqara lanqarakka asatikka leettes ha sintha baggaradziza booththa makiney bolla ababaykka woddu tides coogaza ta makino xeelli shillo.

daro makinati eqqotida istika eqqiday asata caanidi ekkidi efanawu eqqotides lanqenka pude biza booththa makinatikka de7eettes ubbatakka ta xeellishi lo7o ooso ootetes

Hayssani issi sohon cora yelaga nayti ekizibeesi izafe bagga gidisa giti qasseka atuma nayti sube maayizanne iza giddunka issi dara beessi dizaaga bolla iish dissikko

hayssa nuussi beettiza misodo bolla qoncina shigihiino iza soku giiza keetti beettesii iza si diiza karekka qase karettakko iza karedakka efi jigiisa adossa oge hayssa nuusi qonci beetis

hayssa neni beeshen wussi beettiza katamiya keehi diccizaaro hayssi gikko iza sintan biida keettine qasikka ogikka keehi lo7isi keetti maadara dizaage pooqe kiitta iza giddon diida makinka keehi lo7esi

Hayssa nunne beyashe woykko xeellashshe beetizaye aze giikko biron keedetidi dizaa poopeketi beetesikko izaappe sintada diizaa aaho ogeda qasseka makini daroy biishenne qase assay hamutishshe deetes

hayssanni isi buro giddon miikko keetta giddon dam7unayti isso yssara haaseshe diizaabeti isi addenne hindenni iza fegurera eqqisa addekka haasaelishe diizaabe oonakkoni

Hayssani nam7anayti issi mala mayo may7di eqqisanne qasseka sufe may7da heedzdzu paddeti yiidi ciisha izappe ekkizi ha gelishe weykko kantishe diiza qoncisi bessis.

Hayssa nuni meishe moykko seelishe diise daasimikko issi kiettako iza giddonikka dumma dumma ki firidisi mikelasa rayti issi gaddiyoosi moykko soofi giigisaynne qasseka sheesha keetti hayssa beette

Issi keeththazi betididees keeththazikka pooqa gidishin ubba qalamezikkata xeellishin gorpetutoyssi keeththa rabizakka daanees lu7ethikka lu7ees ha baggara dizaytikka shuchchatikka deei

hayssi nuussi beettizay aaze giikko issi keettani oyde bolla diiza xalee beetteesi izikka asa naytussi saakkido wode hargge teqqanassi wode naagidi imettana hanishe diizaage beettes.

hayssa nuni beyashe weekko xeelashe diizay azi wiikko woleta sodon diza liqa timirte keetta giizanni as isa oolateta qondis diisa amaratunni as iizatosufe bishe biittisa

hayssa nuni beyshe diizay aazzegiikko issi timarte keeththa giddoni isi biitti woga qoncisiya woga maanyo maay7idi huphunikka issi guutda hooda qachidi issi addey qase qoro wottizay beettis

Hayssa daanni beyeshe wurikko xeellashe diize aasigikko issi kifileni tamari nayti uddizi tamari shodetesi izo sintana ashiyas tamar ekizende qasseka bollanni kareta sadiley izaabe qonci beetesikko

hayssa nini beeshen moossi beettizasoy timurte keitta masatisi azi gikko garutu timmurte keettani baandiza soo qa diisi mitika maatikka keetta gishodiisi mitaacha pesindaara qhassika diisa afe gikko geettaakko

Hayssa nuni beeshe diisa nam'u kehi gita cimmidassi betisii izikka awanne giikko maxaaba keettan duosona issi adde makrophoone oyqqidi haasayshinne issi adde kushin maata oyqqisii.

Asati eqotoyti bi bibi kaththa akki ekki haa siyidi deettes ubbatikka issife eqoyti pude biidi katha ekkanaw eqqida pude baggarakka immida asatikka baynta giddon eqotera gede baggarakka issi nouzi eqqidi iza haasayi didizada

Issi addezi miicidi ha xeelli dides egede baggarakka daro duuthati zo7o qalame gorpetidi uttutira sintha sintha baggarakka komputere daanzaytikka ista lanqen ekotira ubbatakkate xeellishin izikka lo7izadan

daro asati issipe gididi ekkooteda ista sinthanka uttida asatikka de7eettes sintha baggarakka istimayo may7ozi malakka daanees qasseka hankoytikka kusha qulum idi cowidi haa xeeli dideettes

daro asati issife gidid eqqutela sintha baggarakka dizayssa sintaraji aazziza kun ubbatakka bessi didee iza giddoppeka issi nodzi birahanu negga gidishin hankoyti ouna kunka erekke ubbatikka sintharedeessa xeelli didee

hayssani issi katama giddon beettizay aaziya ziigikko issi bagga diiza ugi biro giigish issi baggan qas diiza uge giigiza gaara cora makini yaaha biishinne ogeppe gaxaara qass keetti diisa gibetes

hayssa nuusi beettizaye asimikko keehi nu7isime yiiiza oge bettesi izikka nu7izas palte makinonne asi mikko mehe baannasikka keehi nu7isanu qasseka qunjie

Hayssa nuni be'eshe hoykko seelishe diissa issi keehi wogga makini ogikoshinne issika ogi kumisikko hawogekka buro ooseti she diisanne miyoona qasse ode giissi diisa coras ekkidi xeellishe beettis.

hayssan tami beeshe woyko xielishe diisay aasegikko issi besani si aho7ogi diisi isa bollaka issi makini asa jiranini shenni iza sintan issi adde mode laaggish deettisii

hayssa yunni beyshe muussi beettize aazi bekko shikeehi beli biigisido oge beettesi iza bollarakka sinoo geetettida makini biishenne hayzaara qaseka cora makini biishe diize qonce

issi keehi aaki woykko beligisido ogera nam'u makinati hayishe detesi isi makinay keh wogganne izapfe guye diiza qasi qeeri baajajjekko izappe miyeera qas qolqoro keeti deessekko

Daro asati issife gididi equteda ha baggara kadzdza adezi kusha baynta giddo iiketidi qasseka hupha bollaka manaxera wuthidi gede ista xeelli dideet hankoyssi qasseka ha bagga coonidi xeelli didee.

ogeza lo7ethiza makinazi betidi dees pude baggarakka booththa makinatikka eqqi utida makina guyinka issi ne'a eqqa utadus boota kata coogada xeellishi meluttides biittazikka melutida daania

daro asati issife gididi duge addezi makina bolla eqoyssa xeellidi deet pure baggarakka wora daanzaytikka deette daro zaafetikka equtida ha baggarakka asati duge iza xeellidi eqqageda

makinati eqqu uttida makinatikka eqqiday hayssafe biittatanne shuchchatanne ugafe denthidi oga lo7ethanas maaddiza daanettes pude barakka wuronta puoqeti kadizayssara iza uuththanaskallou

na7u aasati betti didettes ista giddopfeka issi nozi adde gidishin qasseka issi neya maca maca shagila oykkata co gada pude xeelladedoos qasseka addezizi kusha pudedensidi izo duge yiidi xeellid

hayssan nuni be'she nusi beettizay azzegiikko wodey ehido haatta asa naytu si yamuu keetaligisanas go7a immiza salo melara diiza tuubey beettes iza giddonkka issi adde ekkisaage beettees

hayssa nuni biishe si urata tason giigisa gaane issi nayeya yaada ata duuqay dedasu izakka hido jarkane merekka issoy sana mera issoy qas bica giddisi hayssa diishe dtis

Issi keetta giddone dumma dumma ooso oottii diiza asi diisikko izaapfe guyera diza miishikka haatta issi besappe hara besa efisanaas maaddiza taas masatishe beettes

hayssa nuni meeshe woyikko xeemmishe diizoy azibiikko issi keetti biro kedettishe deesii iza sintara himotidi diissa asikka gee hicora issi addey sinta nizaabe manaxi rootidi hamartishe deesii

Hayssa nuuni beesha worykko xeelishe diizoy azi giikko albamocha giddon diisa haalta namotakku izikka mitta giddon isi bootta waraqatan saabeti ji iza bolla diisaa ge yuusiwetifi

hayssa nuni beshe diizo azzugiikko isi keehi lo7iza keetti keexeti duus haga izakka nuni bollara duge xeelle wode keehi lo7esinne nuni beye wode nuna hage xeella xiella biisitii

hayssani dumma dumma uga mayo mayda ke gita woikko sintada kawotetta oso ooti uddiisa asi hattan kushe mettishe detisi iza sintanikka bicha jarkanera haatti dessaage betisikko

hayssanoonni biyashe wiikko xeelashe diise aasebiikko asi maarara eqqisinne haattan kushe minxiti diissa issi oorte ilda qobe wottaza qooranka afa laqaasidaara hayssabetashe doosoko